Ɖevi aɖewo tsi kumle etɔsisi aɖe me. Etɔsisia ƒe amadede le dzee, alebe ɖevi woame ene ya, wokɔ tɔkpo etsia kum le etɔsisia me ya wo wo…

Science ŋusrɔƒeaɖe alebe ɖekakpiwo kple ɖetugbiwo wóle awu ɣi me ya wó ƒoƒoƒu ɖe ekplɔ̃ ŋu ye woko atsike tɔxeaɖewo kɔ testaɖewo wɔmee

Amikuƒe, er gakpo kple mashiniwo le amiakuƒe ya dɔwɔla wome eve yi ke woɖo ɖe ɖɔ ya wɔƒea wo gakpowo ŋuti dɔ wɔm hena amikuku dɔ ya.

Ingniadɔwɔlawo ƒoƒoƒu ɖe woƒe emɔ tɔxe aɖe ŋu ye wo emɔ tɔxe ya ƒoƒom eƒu. Yevuwo kple ameyibɔwo sɔ wɔwoe vu ɖe emɔ ya ŋu eŋutsidɔ wɔm.

aƒenɔaɖe nɔnyiɖe edzodoƒi ye wò dó dzo ɖe kópɔt me é kaklo tɔm le ami me kaklo tɔtɔa ɖe le agbame le egbɔ ya é kakloa ɖe hã flim gbugbɔ amia me dege

Eŋufɔku aɖe dzɔ ya ŋu dzẽ aɖe va lɔ ŋu ʋie aɖe ɖe eme alebe afɔku ya na be ŋua wo katã wo dome gblẽ. Nukpɔlawo wo eer nu kpɔm ya afɔku ya dzɔ le mɔa titina afi aɖe.

Petrodzeƒe, enudraƒe vovovowo le petrodzeƒe eŋuwo vaa le petro dzem motowo hã va oetro dzem. Ete ɖe mɔto ŋu. Aƒenɔa ɖewo wome eve kple wo viwo wome etɔ̃ wole mɔto be woatso mɔ me. Eŋu gbemua ɖe le wo megbe eyina ɖe petro dzeƒe ya emoto aɖe hã le mɔ me tsom va yina.

aƒenɔ avɔ drala ɖe nɔnyi ɖe eƒe fiase me alebe avɔ ha vovovowo sɔgbɔ ɖe fiase ya me Ashanti kete kple avɔ bubuwo ha le fiase ya me eye aƒenɔ avɔdrala ya nɔnyi ɖe fiasea me e dzidzɔkpɔm

Ŋutsuvi ɖevi woame andre woƒo ƒu ƒo ƒu ɖe exɔ godo ya wooo edze ɖom eee fefe fem edzidzɔ kpɔm ya kotokuwo le wo ŋkume. Gallon gbagbã ɖe hã le wo ŋkume abe aɖukpoo dzii woo wole fefe fe…

Electrik dɔwɔla woame eve wole yame le dɔ wɔm tso electric ŋusẽ ƒe emɔ tɔxe aɖewo ŋu le yame alebe ŋutsu eve yawo do awu blu ya wodo kuku yi eye wo e…asi trɔm le electric mɔ ya ŋu.

Ŋustu sesẽ wome adre wode exɔ tame, wo solagba dem exɔ tame, sola dɔwɔlawo wonye, wo agba dem hena akɖi hehe tso eʋe gbɔ ne zazã woko asi kpeɖeŋu ye wo agba ɖom ɖe exɔ tame na eʋe ƒe kpɔkpɔ

Ame geɖe ƒoƒuɖe etsi ŋu nu ya wo etɔme dem. Wofɔ woƒe nugowo kple galɔnwo ɖo efli ɖe etsiŋua te ya wo etsi kum ɖe wo me ɖekaɖeka ya sukuviwo hã le eme e nenem tsi ya kum.

Aƒenɔ aɖe nɔ anyi ɖe eƒe ɔfis ye wòle kɔmpita ŋkume ya wòle dɔ wɔm le eƒe kɔmpita dzi ya ahã tɔxe aɖe glas me ele gbɔ. Aƒenɔ ya ewɔ ɖa nyuie eye wòdo awu yibɔ.

Nuɖuɖu ayi kple mɔlu alo watsɛ woka ɖe agba me. abladzotɔtɔ le edzi, lã elã hã le edzi, koklozi le edzi, makaɖoni le edzi, sabala hã le edzi kple amagbe alo salada hã le edzi ya shitɔ hã le edzi. Atadi wɔwɔ kpe ɖe eŋu.

Yevuvi aɖe mlɔ anyi le eƒe akpata me yea wò fefe fem kple fefefenuwo eŋuviwo kple trianviwo, train gakpo hã le eŋkume ye wò eŋu kum to train gakpoa dzi ekɔ fefe fem mee.

Ŋutsu aɖe si nɔ anyi ɖe gota. Sola panel le egbɔ le zikpui legbe aɖe dzi. Nudzragba hã le ŋutsua gbɔ le gbadɔ te eye ŋutsua le laptɔp ɖe asi.

Ame geɖe ƒoƒu eye wodo awu yibɔ ɖo kuku dzɛ̃ yaw o ɖemostratsin wɔm. Woŋlɔ nu ɖe kadbɔd alo agbalẽ gowo dzi ya wokɔ ɖemostratsin ya wɔmee.

Ahomuya aɖe ƒo ale be egblẽ nu ale gbegbe be xɔwo katã emu woflo ziŋgli le xɔwo dzi. Enuwo kata wotsi egota ale be xɔwo mu.

Eee...Ŋutsu aɖe ya kɔ emɔ aɖe ko akaɖi shim ya ɖeviwo ƒoƒoƒu eŋutsua kpɔm, ɖevia ɖewo medo afɔkpa o, aɖewo hã modo awu ya woƒoƒoƒu ɖe eŋutsu a ŋu ee atsa ɖeɖe ya kpɔm

Amikuƒe, ŋutsu etɔ̃ wo gakpo ƒuƒom ƒu hena zaza ne amikuku. Wodo woƒe dɔwɔnuwo ɖe ɖoɖo nu, eɖo kuku edo asiwui kple gaŋkui kple susu be wokɔ a…lebena wp ɖokuiwo.

Nyɔnuvi ame eve de sɔ dzi ye ɖeka tsi atsitre ɖe wo gbɔ ye wo le ƒu ta edzidzɔ dom ɖe wo ɖokuiwo nu ale be esɔtɔa esɔ kplɔm to eƒua ta kpe ɖe nyɔnuvi yawo ŋu.

Yevuwo ƒe kɔt ale be amewo ƒoƒoƒu ɖe kɔtuxɔ ya me ya dzedzia le eƒe zikpui me ale be lɔyawo kple e nukpɔlawo hã wo le kɔtu xɔ ya me.

Ŋuwɔamitɔaɖewo nɔanyi ɖe wóƒe keke me ya wóle asitrɔm le machine alo emɔ tɔxɛaɖeŋu alebe nenem nuwɔamitɔ yawoe emɔ ŋdɔ wɔm ye ame eve le atsitsre wó kpɔm

Afrika dukɔ aɖe metɔwo eƒo ƒo ƒoƒu ƒo xla eee solagba yeye aɖe yi ke wode na wo. Ale be wokɔ asi de wo nɔnɔewo ƒe asi me eƒo ƒoƒu dzidzɔ dom ɖe agba yeyea ŋu

Edzo dze petrodzeƒe aɖe. Teƒea katã fiã. E..edzoa ƒe nugbegblẽ na be exɔ yiwo ƒoxla petrodzeƒea hã fiã. Eŋu yiwo ƒoƒoƒu ɖe teƒea heva petrodzeƒea wo katã wo fia. Edzotsilawo va tsi dzo la gake, edzoa ƒe nugblẽƒe keke ta.

Atikutsetsedzraƒe gã aɖe. atikutse ha vovovowo le atikutsetse dzaƒe ya. Atɔtɔ, apel, akɔɖu, aŋutsi, tandziɖin kple e ŋuɖanuwo le teƒe sia.

Etakoƒe tɔxɛ aɖe alebe ŋutsu wɔmeve, ɖeka eta kom na nɔvia eye ameya wo takom na wokɔ avɔ ɣi tsɔ nɛ alebe etakola la zã emɔ tɔxɛ aɖe ekɔ takom na nenem ŋutsu ya.

E.. egbedadaƒo afi yi ke wodra ɖo tɔxɛ ne e gbemelawo daɖoƒe ya atiglinyi gã wɔme eve wo le teƒe ya ale be enukpɔla tɔxe aɖwo hã le eŋu tɔxɛ aɖe me e e e nenem lã yawo kpɔm.